Niriba m boŋɔ la niriba maa mee luɣuli ni yiya zaya ka bɛ luɣuli no goota zaya boɣali n kuli nyɛli kobiɛɣu biɛni loba biɛni goota maa bɛ pala bini dizuɣu ka niriba dolli garita paɣa gba n dolli gariti la.

Niriba m boŋɔ bɛ bela duu ka ʒi kuɣusi zuɣu ka kuɣusi maa nyɛ kuɣu sabila filaawaasi m be bɛ nyaanga ŋɔ ni foto foto maa ka foto lana gbibi ŋɔ bini piɛlli za bɛ nyaanga ka sabi sabi bin ʒia maa sheba wuɣila bɛ nuhi ka ni. noosi maaki nima ka kpa ninkpara ka so ʒia ka gbibi buku.

ashibiti ni n bɔŋɔ paɣa nyaankurigu n ʒiya ɣɔ ka neesi chibiro shab n ʒi bi nyaangi ŋɔ ka niŋ noos mask ka ʒi kuɣu buluu zuɣu bi duu maa tingbani nyɛla tankpaɣu kala ka paɣa so gba ʒiya n ŋɔ ka ʒi teebuli gbuni ka teebuli maa tani piɛlli n pobili

Niriba m boŋɔla kom n kpe tiŋni so be tooni ka oʒi dalibila ka binyahari be dipuuni ka o ye liiga liiga ʒee m bala ka ka ye sheli tam dizuɣu ka so gba bɛ o nyaanga n ʒi gbambila ka gala bɛ dipuuni ka so gba pa ŋun ʒi gbambili maa zuɣu ka gbibi kabaji m bala.

yiya nyɛga gota n bɛni la ka bihi bɛni za gota maa gbani yiya maa mi si kpani shɛŋa be pɛntɛ ka pɛntɛ zaɣ sabinli nyɛli gota maa mi kom bɛ di puuni kom maa be viɛla ko bɛɣ'

Niriba m boŋɔ gbampiɛla ka bɛ zaya ka wuɣi bɛ nuhi paɣaba ni dabba sheba n za zuɣusaa ŋɔ bɛ tamla bini zuɣu di nyɛla zaɣa sabinli ka bin karakara za bɛ nyaanga ka nyɛ zaɣa piɛla ka zaɣa ʒehi boo booi filaawaasi gba n zaya ŋɔ paɣaba maa bɛ sheba pirila zipila ka sheba bi pili ka ye liiga waɣala waɣila doo m boŋɔ o gbibila do'ninkurugu ka gbibi paɣa.

Zamaatu m-bɔŋɔ Zamaatu maa galisiya pam paɣiba ni dabba ka bɛ be palli zuɣu ka shɛba wuɣi bɛ foonima bɛ niŋ suhupiɛlli pam ka kuli lara ka bɛ gbubi kpahi ka tana pɔbi li tana maa shɛŋa nyɛla zaɣ'piɛlli zaɣ'vakahili zaɣ'ʒee zaɣ'sabinli bɛ nɛma maa gba bɛ yela neen'piɛla neen'ʒɛhi neen'sabila paɣa so wuɣi o nuu ka bansi piri o nuu ni.

Niriba n boŋɔla bihi nolini dohibu shɛɛ paɣaba ʒia ka gbubi bia o naba zuɣu o pam la o zuɣu ka niŋ nosi maki ka mŋahim o bia maa noli ka ŋun gba yɛn dohi bia maa o gba pam o zuɣu ka yɛ leega tam o chinchini leega zuɣu o yɛ shɛli tam di zuɣu maa nyɛla belaaki

Shitɔɣuni m boŋɔ shitɔɣu maa mee tima biɛni ka chipti biɛni shitɔɣu maa mee ni niriba ata n zaya so n za puuni la so mee n za kpela teebuli n zaya ka laaputopu tam dizuɣu ka o zaya ka so gba za o tooni ŋun za o tooni maa liiga ka di niŋ ka kopiɛlli la gbini maa mee jinjiɛm sabinli ka piri namda sabinli.

Zamaatu m boŋɔ bɛ bela duuni duu maa galisiya pam ka niriba gba galisi niriba sheba be tingbani ka sheba be zuɣusaa ka niriba ata tam bini zuɣu ninkura bibaayi ŋun boŋɔ maa kobri paligimi zaa ka bɛ gbibi binyera zaɣa ʒehi ka che ŋun duhiri ba kurugu maa nyɛla zaɣa dozim.

Daani m boŋɔ kohamma ni bomma niriba galisiya pam ka bɛ zaŋ binyera pa soksi nima biɛni bongo nima laati nima ka ambrada nima gba mboŋɔ niriba n tam palli zuɣu ka so bari moto ka bɛ za binshaɣu gbini ka di penti penta dozim so n kuruya ŋɔ o yela liiga ʒee jinjiɛm sabinli paɣa so gba n gbibi o baaji ŋɔ baaji sabinli.

Duu m boŋɔ niriba m be duu maani niriba ayi ŋun bala maa za teebuli gbini n zaŋ o nuu pa teebuli maa zuɣu ka su nusuriti ka ŋunbala maa gbibi moobin sitik m moobira bini be du'sheli ni maa dikpina bɛ pentili penta piɛlli.

Tumtumdi m boŋɔ o yela liiga vakahali ka zaŋ bini kpa o tiba ka di nyɛ dozim bokati n zaya ŋɔ ka gbibi bini mali sheli m mindi duu la ka di nyɛ vakahali koliba nima n tamya ŋɔ ka pileti nima gba m boŋɔ binchera ni bini paɣari nuhi shelipolo.

Zama n laɣim Zamaatu palli zuɣu bɛ gbibi kalanda nima zuɣusaa paɣa m boŋɔla m bari cheche ka ye liiga ʒee ka so jinjiɛm sabinli ka bɛ niŋ noosi maaki nima paɣaba biɛni ka dabba gba biɛni.

niriba m-bɔŋɔ niriba maa mi bɛ zala pol' shɛli ni ka binyɛhiri za bɛ naba ni ka sɔla nima laasabu la ka shɛba pili zupiliti ban pili zupiliti maa mi din nyɛ buluu nima m-bala ka kpukpali tia laasabu la za bɛ nyaaga sooja gba n-zaya la.

Karim duu m boŋɔ teebuya za tooni maa ka dabba ʒia karim duu maa mee dabba noli n nyɛla ka bɛ gbibi kalanda nima buku nima gba pa teebuli maa zuɣu ka bɛ dikpima maa buku nima sheŋa be binyahari ni tili tili ya.

duu puuni n bɔŋɔ la duu maa mii ni bi niŋ kuɣu zali kuɣu maa nyɛla zaɣ piɛlli ka niŋ dufɛ bila n pa dizuɣu dikpuni maa mii ni ka bi zali woodurop laasabu n zaŋ buku nima n shɛbisi shɛbisi di puuni dikpuni maa gba peenti peenta piɛlli teebuli gba ʒɛ kuɣu maa tooni

Niriba m boŋɔ niriba maa mee bɛ zali teebuli bɛ tooni ka tam bukunima bukunima maa galisiya pam ni bolli ka piɛ sheba n gbibi gbiba n zaŋ wuhi bɛ nyɔɣuni ka tia za bɛ nyaanga ni yili m bala bee duu m bala so gbibi bolli ka ti so nua.

Kom m boŋɔ kom maa galisiya ka niriba be dipuuni niriba ayɔbu ka sheba gbibi kuushini nima shaba gbibi gaɣa gaɣa'piɛlli ni gaɣa'ʒee ka so gbibi tahabila ka gbambila buluu biɛni so n gbibi kuɣu maa tihi kodu tihi biɛni ka ti'sheŋa din pahi maa ka di galisiya pam ni filaawaasi nima du'sheli m boŋɔ di dunoli viɛla.

Doo m boŋɔ o ʒila duu ka niriba ʒi o sani paɣaba ni bihi ka doo maa zaŋdi o nuu n timdi bata piɛlli ni ka bɛ duu maa penti penta dozim ka tihi za bɛ nyaanga ka teebili za doo maa tooni ka binyera tam dizuɣu koliba nima biɛni zaɣa bihi mini zaɣa kara paɣaba bin ʒia maa bɛ gbibila gbana gbana maa nyɛla buluu ka bihi e bɛ sani.

Nirib. m boŋɔ bɛ biɛla duu ka duu maa zimsi pam ka laati biɛni niriba ayi n za bɛ sunsuuni paɣa mini doo paɣa maa yela liiga ʒee ka doo maa gbaya ka piri namda sabinli ka ye Kootu ka di nyɛ tankpaɣu kala so n tam zuɣusaa ŋɔ o gbibila kuɣa ka zaya ka binshaɣu zaya ka bini piɛlli tam dizuɣu doo n ʒi kpena ŋɔ o ʒila kuɣu zuɣu ka gbibi takara.

polinsi n bɔŋɔ la polinsi maa mii bi gbubila so bi ni gbubi so maa o yɛ liiga ka di niŋ zaɣ ʒiɛ laasabu la ka yɛlo bɛ dinni ni bilak ka pili zipili piɛlli ka so jinjɛm bilak polinsi maa mii shab niŋ noos mask

Pirinsi mbɔŋɔ bi bɛla palli zuɣu ka jiranbesa za bi yɛanga ni tia shɛba n zaya ŋɔ bi ye la liiga zɛɛ ka so jinjam taŋkpaɣu prinsi maa shɛba gbubi la malifa nima ka zaŋ bini yɛra nyaɣi nyaɣi bi yiŋgoli ni ka shɛba kpa ninkpara shɛba zipila mŋani la kuriga shɛba dina pa lala.

Zamaatu m boŋɔ bɛ bela duuni ka ye liiga dozima ka sheba ye liiga sabinli ka dozima niŋ bɛ boɣari ka bɛ za n lihiri sheba diɣini diɣi maani gba nyɛ zaɣa dozima ni zaɣa sabila di tingbani tingbani maa gba nyɛla zaɣa sabila ka binyera zaya ka di nyɛ zaɣa dozim so n zaya ŋɔ o yela liiga boɣa ŋmahi.

Shikuri ni m boŋɔ doɣata nim n kana Shikuruni n ti chibiri shɛkuru bihi Shikuri bila so ʒi kuɣu zuɣu doɣata maa gba ʒia doɣata maa ye liga ka di niŋ buluu ka so jinjam ja di nyɛ yɛlo ka zaŋ baagi nyɛɣi o nyingolini ka n chibiri shikuru bili maa.

Zama m boŋɔla zama maa mee bɛ biɛla duu duu maa dikpina bɛ penti Lila zaɣa piɛla m bala paɣaba biɛni ka dabba biɛni ka so gbibi maaki ka so gba ʒia ka gbibi maaki n tiri o sheba za nyaanga n gbibi kamara nima sheba ye liiga nima ka di nyɛ zaɣa sabila ka sheba dina niŋ zaɣa piɛla.

paɣa mini o bihi m-bɔŋɔ bihi ata paɣaba ayi do' gaŋa bɛ zaa nyɛla gbaŋ' piɛlli ka bɛ ʒi duu ka doo sani maa gbubi la gunguŋ ka di niŋ zaɣ' ʒee ka di luɣa ni nyɛ nyɛlisira nyɛlisira ka paɣa ŋun be sunsuuni maa ka o gbubi kpahi ka ŋun bala maa mi gbubi gitaaya n-niŋda o mini o ma maa din nyaaga bukunima n-doya ŋɔ ni kopu nima bɛ dukpuni nyɛla dukpun' piɛlli.

kalanda n boŋɔ kalanda mi zuɣu dabi bɛ n boŋɔ paɣi bɛ gba n boŋɔla dabi bɛ waansidi ka paɣi bɛ gba bɛ waansidi paɣibi maa mi bɛ pam bɛ zuɣiri ka zan chinchin piɛla n so bɛ nyoɣu ni ka dabi maa mi bɛ so bin piɛla bɛ shɛhani

Ashuri duu m-bɔŋɔ Ashuri duu maa mi bɛ galisi paɣaba beni ka dabba gba beni ka shɛba ʒi tooni maa sa bɛ niŋla bini ka di du biɛla laasabu la ka bɛ ʒi di zuɣu ka teebuli za bɛ tooni shɛba beni n-ye liiga nima ka di yɛn niŋ ka di lula yeelo la.

Yili m-bɔŋɔ ka paɣiba ata be dundɔŋ ni so koondimi ka shɛba paɣiri ŋmana bia n-ʒi bɛ nyaaŋa ŋɔ gaɣili n-zaya ŋɔ ka teebuli gba m -bɔŋɔ gbambili n-tam teebuli zuɣu ka ŋmana be dini teebuli shɛli zaya ka tahili tamya ŋun kooni maa o gbubila sɔɣu ŋun paɣiri ŋmana maa gbambihi beni kuriganima beni ka duɣiri beni.

Kom m boŋɔ kom maa mee galisiya pam ka Loori be dizuɣu ka bia tamya loori maa nyɛla loori piɛlli ka sondi pa dizuɣu ka bɛ zaŋ chemsi n kpahi binyera n zali tihi gba n za bɛ nyaanga maa ni laati waya nima